Wushshe caammi de"iyagee ayba lo"ii bootta meraara karetta meraara walahetti giigidaage ta shammana ga amottaydda de"iyooga shin ayssee birayi xayis.

Ha maata mala meraara de"iya doozaa sunttay aybaa geetettii? I de"iyoy awaanee? I maaddiyoy aybissee?

hagee ashoy dorsa ashooyee desha ashoyee miizza ashoo! hagee giduwan de'iya barbaree aybaappe giigidee?

Kawo Xoona pootoy woykko Kawo Xoona misilee wolaytta arimaa bolli giigidi uttidaaga beiin tawu kawo Xoona wode oosettida lo"o oosoti hassayettiddosona.

Santtaa xeellin tana ma ma gees, santtay loollin mettettees, qassikka muccuraakkidi distiyan woykko otuwan yeggidi doyissin kattinkka metettiya quma qommo.

Ha puuttuwaa suqqaydda de"iyara maayiddo qamissiya meray ay maIle? Qassikka a huphphiyan qachchido sharibbiya meraykka ay malle? A uttidoogge ayibbe?

ha dursanchati duriidinne yexiidei diyoy awaane? eti doonan wotido puniyoba sunttay ayba geetettii?

huuphiyaa giigisidi woykko qanxxiidi de'iyaa bitaanee mayyido mayuwaa meeray ay malee? huuphiyaa qaxxisiidi de'iyaa bittanee maayido maayuwaa meraykka ay malee?

Abeeti wolaytta asaa siiqqoy ayba lo"ii! Ubbay maaraara issippe qoomettidi Baalihellelliya yettaa kaassaa ka'iidi de'iyageeti be'iyode keehippe lo'oosona.

Ichchashaa gidiya xaacetupe naa"u xaaceti hokkidi kaamiya ogiya giigisidi de"oosona. Tana xaace giyobay keehippe yashshes. Balaa oottikko yeddenna gishshaw tana yashshoosona.

Wolaytta sooddo yunburshiya shuure woykko penggee xeelliyo wode ayba lo"ii. Zannaqaassi yiyo soho malates.

Ha mela dembbay xeelliyode lo''ees shin aybikka baynnaagaappe denddidaagan daro lo'enna woy keetti baa woy mitti baa hegaappe denddidaagan daruwa lo''enna.

Cora dozzati issisaa shiiqqidi iss sohuwan de'iyaageti kuwaa xeeliyode awa saatiyan shemppi ekkanawu keehippe ushshachchiyanne injjettiya soho milattees.

Ha tamaretu qooday aappune? eti de'iyo timirtte keettay awa timirtte keette? eta qooday aappunne? eti maayyi uttidi maayuwaa meray aymale?

Ammanuwa awaay xoossaa qaala cora asay galchchay shiiqi uttidaagassi geeshsha maxaafa oyqqidi xoassaa qaala odiidi de'ees.

Heezzu kaamee zokkuwa zaaridi woyikko guyyiya zaaridi heezzayi issippe maaran eqqis.

Diidi gaagga geetettiya yettanchchayi manaaxxiriya ayfiyan wottidi huuphiya daddi duge yeddidi lo"iya kootiya maayidi eqqidaagaa be"in tawu wolayttayi hassayettis.

Cora asayi issisaa shiiqidi issoyi issuwaassi qofaa immiiddi de7iyoosayi keehippe lo7es. Ha akeekanchcha asaa siiquwan taanikka de7iyaakko coo keehippe lo7es.

Dembban eqqida na'ay aybba xeelide de'i? qassi appe guyyeera ogiyaara biide de'iyaa asa qooday aappunne?

jarkaanniya, magija. hayilandiya, siiniya, xaaramusiya ha ubaa qooday aapunee? jarkaane haatara de'iyee mela de'ii?

Hage heeray aybba lo''i? hagee awa heere? haga heeran de'iyaa mataa mala mitta qoodday aappunne?

Ufee! Aayooti daafuriyodde tana lo"enna! Asyo issiniya bul"a bul"ada puutiya tokkayda de'iyaaro be'iyode tana keehippe qarettees.

Wuuwuy! hagaa billama be'in tawu zo'o ashoy hassayetiis. Baalaa gallasan zo'o ashuwa muxi muxi maanassi nusoo aaway shaammidi billamaa oorata ehiyo gallasay haasayatees.

Ha wolaytta baala yetta woykko baali helelliyaa kaa'idi de'iyaageeti de'iyoosay awanne? qoommeti uttida asatu qooday aappunne?

hagee wolaytta keettay o keette? keetta guyyesan de'iyaa dooza qooday woysse? qassi keetta guyyessan de'iyaa uutta qoodaykka aappune?

Ayba lo"iya ciishshay dumma dumma meraara de'iyaga sinttan daroppe lo''iya na'iya adil"e ciishshaa mera qamisiya maayada lo''iya oydiyan uttaasu.

Daroppe lo7iya giigi uttida ogiyan maaran tokettida adussa mittatinne puulaassi ogiya puulaa naaganauw tokki uttido adussa mittatikka keehippe lo7osona.

Hagee bitanee uttidoy awaanee? I uttido oydiya sunttay aybee? I haasayiiddi/odiiddi de'iyobay aybee?

Sa'ara zaa'iya maatay hege aybba lo'i! ayyo addussatetta de'iyaa hege tana aybba lo'i! issuoy issuwa bolli xaaxidi xaaxetid bi agees, eqqiyossika ba.

Tey! haga quma keettaa xeeliyoode tana quma maanawukka lo''ena hage waani gal''i sheshsha keettaa malatees. qumaa keetta keehippephoolidinne lo''id keeha.

Yettaa yexxiiddi yetta loyittanawu go6ettiyo miishshaappe isso gidida ha gitaare daro lo7eesinne qassi ayyo cenggurssayikka keehippe lo7es.

Ha kushe hiillanchchatu miishshay coociya zuuriyan de'iyagee I aybabgeetettii?I uttidiy aybissee? aybawu maaddii?

Hageeti awa biittaa asee? Eti maayido maayuwa meray ay malee? Eta qoodaykka aappunee?

Hagee bitanee kaabbaa maayidi lo"iya oyidiyan uttidi haasayiiddi woyikko odiiddi de"iyoobay ayibee?

Hagee bitanee awa biitta ase? qassi I ayba odiiddi de'i? ha I doonan wottidi haassayide de'iyooge aybassi maaddiya wode ehidobe?

Daro lo'iya irxxa maatay wolaytta heeran beettiyaa lo'o zannaaqaa sohotun daro adussa saappe yiidda asati wolaytta wogaa mayuwaa mayidi shemppuwaa ayyanaa shemppisiyaa carkkuwaa eekkiidi beettoosona. ha sohuwaan daro lo'o shemppuwaa shemppisiyaa carkkoy de'ees. haashshukka gisiyaagee.

Ha baali hellelliy kaa'iiddi de'iya wolayitta asati kaa'iiddi de'iyo sohoy awee? Ha maaran qoometti uttida asatu qooday aappunee?

Qeeri nati oyday shiiqidi Wolaytta hadiyaa maayyidaageeti ubbay issippe miiccide diyaageeti xeeliyoode aybba lo''iyoonna! xeeliyoode keehippe daro lo''oosona.

baaqeelaa harxxissidoogaa yelaga naati macca naati ubbay lo'iya qammissiya maayidi zazzariidi de'iyaageeti mucuriidi de'oosona.

Yenjjeelo orddee keehippe orddidaagee xeeliyoo wode haytta tukkiyaa essada uya uya giises.

ha mittaappe massi molidi medhdhido miishshai aibawu maaddii? a sunttai aibee? i de7iyoi awaanee ? hagaa wottidai oonee?

Uufe! goosiyaara giigi uttida maattaa xeellin tawu beeni nusoo ayyiyaa tana na"atettan diyoode uushiyoogee hasayettiis. oyttaara maattara miyoode abeet mal'ees.

Shaatiyan mankiyaara giigi uttida shenderaynne a yuushuwan qassi saaniya bolli de"iya oyyttay qassi maattaykka burccukuwaara giigi uttaagee xelliyoode ayba lo"i?

Issi mishiriya huuphiyan karetta shaarbbiya huuphiyan qachchada zo"o kootiya maayada aybakko haasayayddanne odaydda de'awusu. Ha mishiriya xeelliyo wode puulaara daro lo"awus.

Wolaytta hadiya meraa maayi uttida wolayttaa giyagee xaafettidi giigi uttiis. Ha meray adil"e ciishsha meraa, zo'o meraanne gujuwankka karetta mwraykka de'ees.

ha henttanchchatu qooday aappunee eti hee miidi de'iyoy awaanee eti hee miidi de'iyo mehiyaa qooday aappunee

habirataappe giigida miishshaa shammay daddiya mishiriyaa mairo maayoamirai aymalee iyyo bayzzayddo de'iyaara oonee eta matan eqqida asa qooday aappunee?

Daro sohuwa barkka ekkida maata mala doozay daayyidi ississa shiiqidi uttidaage xeelanaw ayfiyaw keehippe daro lo"es.

ha durssanchchati duriiddi de'iyoi awaanee eti yexxiiddi de'iyo yeettai woygii aa gee eta qoodai aappunee eti maayido maayuwaa meray ay malee?

ha uttida asati uttido oydiyaa sunttai aibaageetettii eti awan uttido naa eta qoodaykka aappune

ha mittaappe merettida miishshai aibaas maattiyaabee waatidi giiissidobee i de'iyoy awaanee?

Aa''a daroppe lo''iya na'iya keehippe lo''iya huuphiya dadissada ushachcha baggi simma xeelaydda huuphiya guye zaara yeddada eqaasu.

ha kawo xoona pootoi aude denddidoogee? i aibaa aibaa oottidi haiqqidee? i haiqoosappe aappun laitte?

ha keettan de'iya tuttiyo oydiyaa qooday aappunee ha oydiyaa meray ay malee i de'iyoy osoonee ?

hagaa donuwaa shukkaariya poqqi giigissidi wottidaiyoonee hagee gidduwan de'iya daattay aybaappe giiyide?

ha shuchchaappe oossettida keettaa meray ay malee? qassi ha keettaa goday oonee? ha keettaa kareera efiyaa ogeekka awa keessi?

Wolaytta asayi uuttaappe qanxxidi ekkido gobban qachchidi giigissido shidhdhaa bolli wolaytta hadee maayidi giigidi aduqqi uttidaagaa xeelliyode hagaa bolli coo utta utta giisses.

Jabanaa tukkiyara wottiyo shidhdhay qorkkiyappe gigidaagee xeelliyo wode ayiba lo'i! Zal'iyassi shiiqi uttidaba malatees.

Ba huuphiya bolli dumma dumma meraara diya gujo huuphiya gujjada dadissida na'iya huuphiya guyye zaara yeddada ya baggi simma eqqaasu. Ero hoddeshsho ba huuphiya gaadeeyye ayba elettayi.

ha uyiyoobaa sunttay aybaa geetettii i aybippe giigide? waatidi giigissiyuwaa

Ha kafeessi doonan diyaamirai ai malee uluwan diyaamirai ai malee qefiyan diyaamirai ai malee a de7ii awaanee a uttoi aiba mittaa balaanee?

Wolaytta keettay naa"ayikka xeelliyo wode gam'ida keetta malatees. Gal'idi uttiis. Shin a Karen adussa mittaa kuwan de'iya oyidee tana utta utta gees.

Ha goshshan de'iya maata mera mittaasunttay aybaa geetettii? Hagaa bul'idi loyittidaagee onee? Ha gadiya godayika ona geetettii?

ha musiliimeti aibaa ootiidi de'iyoona eti uttidi awaanee eeta qooday aapunee?

Dere doonuwaara boynnara poqqetti giigidaage qassi daatta barbbarekka gidduwan de'iyaaga xeelliyo wode ma ma gees, aybba lo''i! Keehippe daro lo''essi.

ogiyaa geeshshatettaa naagiyaageeti geeshshatettaa issippe maadettidi issi wolqqa gididi ootiidi de'oosona, asay ubbay issi wolqqa giddidi oottiyoode daro lo"o.

Keettay keehippe lo"ees, qassi yuushshuwan de'iyaa mittaykka keehippe daro lo"essishin keettassi geesay qantta gididaage daruwa yeemoyyena.

Asati daro wolqqaara de'oosona. wogga mittaa tookki tookkidi issi sohuwappe issi sohuwawu zaariiddi doosona. Ubba issoy heezzaa issigutti tooki uttis.

ha alleeqo miishshati oosettiyoi aibipp ha alleeqo miishshatu qoodaiy muleera aappuee?

Keehippe deexxiya mittaa heezzaa gattidi issi bitanee tokkiidi ekkidi bes. Pa"a wolqqawu! Hagee ayba wolqaa oyqidee? Malaales!.

Hagee ayiba keehippe adussa keettee! Biron keexettiiddi de'iya keettay maata meranne adl"e cooshsha meranne zo'o Mera meraara de'iya banddiraa maayidi keehippe lo'ees.

ha wolaitta wogaa maawiyaaa maayida asati awa biiddi de7iyoona? eti wolaitta asee? ha gidduwan de7iya issi maccaara waanaidda de7ai?

ha asati eqqidoy awaanee eta guyyessan de'iya gaamiya qooday aapunee? eta qoodai aafunee eti maayido maayuwaa meray ay male?

ha keehippe lo7iya sohoi awee? ha mittaa adussatettai aappun metiree? i de7iyoi awaanee?

ha maata mera mittaa sunttay aybaa geetettii qassi i aybawu maaddiyaagee i de'iyo gadeekka oogee

pacidiyaa caanidi mehiyaa laaggidi biiddi diyaa asatu maayuwaa merai ai malee eti laaggidi biidi de'iyo mehiyaa qooday aappune?

hayyettancchaassi aappun yettai de'ii qassi i awa biitaa asee a sunttaikka oona geetettii?

maataa bollan uttada asatu ootoi aapune? qassi eti maayido maayuwaa merai ai malee?

ha oydiyaa bolli uttida buqura sunttay aybaa geetettii qassi i aybawu maaddiyaabee i de'iyoykka o soone

hagee ogee awa ogee hagaa oggiya matan de'iya shuchchai aiba shuchchee hagaa giigissiyaageeti waatidi giigissidona?

hagee worai awa woree? ha woran de7iya mittaa qoodai aappunee? ha woran de7iya he dunniyaa xukkatettai woisse?

hagee ogadee ha goshshan de'iya muuziyaa qooday aappunee hagaa budhdhidi giigissidai oonee?

ha too kuwaasiyaa kaa'iya kaassanchchatu qoodai aappunee eti maayido maayuwaa merai ai malee qassi eti awa biittaa kaassanchchate?

ha durssanchchati duriidi de'iyoi awaanee eti maayi uttido maayuwaa sunttai aiba geetettii meraikka ay malee?

ha tamaari wurssidi anjjettidi kiyiya tamaareti aappun layttaa tamaari wurssidi kiyiiddi de'iyoona eti mayido kaaba meray ay male?

ha tamaareti awa biiddi de'iyoonaa eti de'iyoosai awee ita qoodai aappunie eti maayido maayuwaa mereikka ay malee?

ha tamaareti nabbabbiidi de'iyo keettan de'iya maxaafaa gooday aappunee nabbabbiidi de'iya tamaaretu goodaikka aappunee?

ha mashshaara sainiyan giigidi uttida zo7o ashoi deeshsha ashooyye dorssa ashooyye mizza ashoo?

ha wolaytta durssanchchatu maayuwaa woikko yettanchchatu maayuwaa maayidi turiidinne yexxiidi de'iya asatu qoodai aappune?

ha qooriyan qachchiyo alleequwaa oykki uttidaagee oonee ha alleequwaa gatee aappunee?

ha atotettaa awaajjanawu kiyida asatu kooday aappunee? Eti awaajiiddi woykko odiiddi de'iyoy awaanee? eti maayido maayuwaa meray ay male?

yuushuwan uttida asatu qoday aapuni issi xaacee gidduwan eqqidi etassi aybaa odiidi de'ii

ha alleeqoy kushiyan wottiyoobeeyye qooriyan wottiyoobeeyye huuphiyan wottiyoobee i awan de'ii i meretidoy aybippe

hagee shiiqida galchchai aibissi shiiqqidee ha galchchaa sinttan eqqida bitanee aibaa odiidi de'ii ha galchchaa qoodaikka aappunee?

ha daamoota deriya xoqqatettai aappun kiloomeetiiree hagee appe duge baggaara de'iya keettay aybaappe aybaappe oosettide

hagaa samppa giigissiyaageetu sunttay ayba geetetti ha saate i de'iyoy osoonee? i giigiyoy aybippee?

ha huuphiyaa qanxxiidi de7iya bitaniyaa sunttai oonee? i huuphiyaa qanxxiidi de7iyo na7aa sunttaikka oonee?

ha afkkadoosiya futiye tokkiid de'iya asati awan tokkiyoona hagee heta gade qassi eti haasimmidi aybaa xeeyoona

ha kafotu qoodai aapune eti de7iyoi awaanee eta merai ai male?

hagee kaamee eqqidoi awaanee ha kaamiyaa qoodai aappunee ha kaamiyaa sinttan eqqi uttida issi bitanee maaido maayuwaa merai male?

hagee dorssaynne deeshshay walahan de'iyaagee zal"anchchatuugee hagaa dorssaanne deeshsha qooday muleera aappune?

ha makiinaa bollan de7iya xuufee woyyigi? makiinaa sunttaikka aiba geetett?i i awa biidi de7ii?

ha ayyaanaamma de'uwaabaa tamaarissiyaagaa sunttay oona geetettii i tamaarissiiddi de'iyo ikka awaanee?

hagee aawa timirtte keettaa nabbabbiyo keettay ha nabbabbiyo keettan de'iya maxaafaa koodai aapunee ha eqqi daari sunttaikka oona geetetti?

hagee awa biittee ha eqqida asati aybaa malaati malaatidi xeellii didiyoona eta qodaykka aappune?

ha doozaa sunttai aiba geetetti? amerai aimalee? a tokkidai oonee? i de7iyoi awaanee?

ha zokkuwaa zaaridi eqqida na'ay awa xeelliidi de'ii? i xeelliidi de'iyo asati oonee? eti aybaa oottiidi de'iyoona?

hagee ushshay aybippe giigide hagaa ushshaa meray ay malee uyikko aibau maaddiyaabee?

Hageeti bagga asati wolaytta wogaa maayuwaa maayin baggati qassi ayssi maayibokkona? Eti eqqidi aybaa haasayiiddi de'iyoona?

kushe hiillanchchati medhdhido miishshayyaagee aybaassi maaddiyaabee qoyday aappunnee de'iyoy awaane

hagaa qumaa immiidi de'iyaagee ooneee ekkiiddi de'iyaageekka oonee hagee qumay aybippe aybiippe giigide?

ha guutta naati kushiyaa oyqqettidi awa biyoona? eti de'iyo sohoy awee etappe guyye baggaara de'iya taappelay ayba odii?

ha bishkkilietiyan uttidi biiddi de'iya na'ay maydo maayuwaa mirai ai malee a sinttaara haa yiiddi de'iya asaa qooday aappunee?

hagee gachchaama asa malatees shin oonakko ta7aa erabaikke a sunttai oonee? qassi i awa biitta asee? a oosoikka aibe?

ha worakanai de'iyoi awaanee qassi amerai ai malee i awa xeellii de'i ayssi aggide?

hagee na'ay ayfiyan wottiyo manaaxxidiya efiri kuuphiyan ayssi wottidi a sunttay oonee i de7iyoosay awee hegee appe guyye baggaara de'iyaagee aybe

ha demiban de'iya asati aibaa oottiidi de'iyoona eta qooday haapunee eti maayido maayuwaa mareekka ai malee

hagaa doozzaa merai ai malee hagee doozzai de'iyoi awaanee hagaa tokkidi oikko budhdidi giigissidai oonee?

ha mitta garssan tida asatu kooday aappuni eti kuwan uttido mittaa shunttaikka aibaageetittii?

kushe hiillanchchati hagaa bashiya waatidi medhdhidona aybippe medhdhidona ha bashiyaa sinttan de'iya kushe hiillanchchatu miishshaa sunttay aybaa geexittii

ha zal"iyaassi giigida miishshay aybe aybee? qassi hagaa goday oona geetettii?